Fitaovana maromaro amidy eny an-tsena, eny amin'ny arabe izay ahitana fitaovana fanaha-maso lavitra, vatoharatra, vihirina, famahana visy, famahana haratra, izay ao anaty boaty sy mitokana ahitana fantsona mitondra herinaratra